Suuraan armaan gaditti argaa jirru kunii, suuraa qurxummii yemmuu ta'u; qurxummii bishaatte, saayiini irraa kaa'amtee, nyaataaf qophooftedha.

Fakkii nuti kanaa gaditti argaa jirru shamarran sadii tartiibaan ta'anii seeqaa kan suuraa ka'aa jiranidha.

Suuraa armaan gadii irratti kan argamu gabatee beeksisaa yemmuu ta'u, gabatee beeksisaa kanarratti kan argamu, koottaa badhaafamaa kan jedhudha. Kan isin badhaafamtan immoo yoo isin peepsii, ispiraayitii, mirindaa dhugdanii ni badhaafamtu jechaa jiru.

Suuraa nuti armaan gaditti argaa jirru suuraa nama guddaa yemmuu ta'u namni guddaa kun rifeensa isaatti kan qalama diimaa dibatee jirudha.

Fakkiin nuti kanaa gaditti argaa jirruu, fakkii harreedha. Daa'imman lamaan kan itti fe'umsaaf qoqopheeffachaa jiraniifi bishaan itti waraabanii qopheeffachaa jiranidha.

Suurri nuti armaan gaditti argaa jirru suuraa namoota baay'ee yommuu ta'u, namoonni kun maatiidhaanis kan jiran wal beekuu isaaniitti haasaa haasa'aa jiru.

Suuraan nuti armaan gadiitti argaa jirru kuni, suuraa hordoftoota amantaa Ortodooksii yeroo ta'u, akkaata isaan itti waaqa ittiin kadhatan kan agarsiisaa jiru yemmuu ta'u suurichi sagaduudhaan agarsiisaa jira.

Suuraa nuti armaan gadiitti argaa jirru suuraa mana kitaabaa yommuu ta'u mana kitaabaa kanatti barattootaa fi hojjettoonni kan fayyadamani, irraa kan baratanidha.